Abantu bingi bari omu maato bajwire ebitarikushushana kandi hariho n'abandi abari ahaiguru y'obwato nibatambura aha nyanja. Eseeri yaabo hariyo enkingo y'omushenyi eriho ebiri.

Enjojo ibiri zirikwiragura nizigyendagyenda omu bunyatsi obwomire enyuma yaazo hariyo ebiti bihango Kandi bingi ebimezire .

Enjoki eteekami aha kimuri nerya omweyangye aha rubaju hariho ebindi bimuri kandi nabyo nibyingi.

Abakaikuru bashutami omu mwanya muhango, buri omwe ashutami aha ntebe ye kandi enyima yaaba hariyo ekyombeko, aha rubaju rwabo hariyo emiti mingi

Obwato bubiri buri aha nyanja erihango hamwe n'erikye nigagyenda, eseeri hariyo amaizi miingi, n'omumaisho harimu amaizi miingi.

Enjubu nyingi kandi mpango munonga niziziha omu maizi kandi seri yazo hariyo ezindi njubu Kandi na amaizi mingi.

Ebicoori ebibirwe omwitaka byine amababi marungi kandi birikubengyeya munonga. Butirwe omwitaka rirungi eririkubibasisa kukura biine amagara marungi

Omuntu naaha mugyenzi we omugusha ogw'omukoma ogutiinikire omu maizi, omugusha ogu ni murungi ahakuba nigurugamu obushera oburikunywibwa.

Eryaato rihaango rya mutare ryemereire aha nkungu riri omu maizi kandi rikomiremu emigoyi. Enyima yaryo hariyo ebyombeko byingi bitiire erangi ya mutare.

Ekyende eyemereire aha kiti ya mutare kandi einemu ebibara birikwiragura aha maisho haayo nihiragura kandi enyuma yaayo hariyo ebiti bingi munonga.

Abashaija bemereire aha motoka eyigwire enkoko za kitaka knyingi munonga. Enkoko bazitiire omu katanda k'obutimba kandi katembekyereine karimu enkoko nyingi munonga.

Ekyombeko kihango munonga kihandiikireho ebigambo omu maisho gaakyo hemerezibwemu ama motooka harimu n'oruguuto rugumire kandi harimu n'omuti.

Emotooka erikwiragura eyemerezibwe aha rubaju rw'oruguuto hariho abasirukare babiri enyuma yaabo hariyo obunyaatsi n'orugo hamwe n'amaka g'abantu.

Omuhanda ogweitaka aha rubaju rwagwo rwa buryo hariho emiti nyingi hamwe na enju eshakazibwe amabati ga mutare kandi orubaju rwa bumosho naho hariho ekibira kirimu emiti mingi .

Omudaara guriho ebihaza birunzire, n'ebindi bijuma baingi omu maisho harimu entebe kandi aha rubaju hariho abakazi bari omu katare

Omwana ajwaire ebya mutare ayemereire omu muryango naranzya aheru kandi ayegamiire orusiika rukozirwe omu bibaaho.

Embuzi nyingi nizitamburira aha ruguuto rwitaka. Harimu ezirikwiragura, eza mutare, neza kitaka kandi omu mbaju rwazo harimu ebinyaasti n'enyima hariyo ebiti bingi.

Ekyaro kihango kirimu amaju mingi agombekiremu gasigiire erangi ya mutare, omu maisho gakyo harimu amaizi mingi kandi aha musikye gwakyo hariho omushozi muhango gw'amabare.

Ebicoori bingi bibirwe omu musiri muhango kandi n'ebyakinyaatsi munonga, eseeri yaabyo hamezireyo ebiti bingi

Omwaani mwingi munonga gutondwire kandi gwomire gurunzire hamwe omushaija agukwaitsemu.

Omushaija ayetsigire erangi ya mutare aha maisho ajwire enkofiira erikwiragura n'ebindi bijwaro birikutukura ayemereire rwagati y'ebyombeko byingi Kandi biringwa munonga.

Omushaija ashutami aha ntebe ari aha kiharani, aha rubaju rwe hariho ebafu ibiri kandi aha rundi rubaju hariho ebijwaro bitairwe omu nshaho, enyima ye hariyo orusiika